Indziniawo le dɔwɔƒe alebe wodo awu abɔ legbe, ke amea ɖewo do awu abɔ kpoe. Ame ɖeka ɖo kuku gbe mumu, ke kletifɔ le teƒea eye kletifɔa le dzɛ̃e. kletifɔ le teƒe eve alebe ame aɖewo hã lé nane le asi le megbea ɖaa.

Ɖevi aɖewo wɔ atu na yevu aɖe ke yevu la ɖɔ tsitsi eye wodo awu ʋi. Ɖevi aɖewo le afɔ ƒuƒlu ke eye ɖewo hã wodo afɔkpa. Ɖewo le awu dzi me eye ɖewo le awu ʋi me.

yevu nufiala ɖe nɔnyi ɖe sukuviawo dome eye le wó megbe la nuŋɔŋlɔ kpe li wó ŋlɔ nu le kpadzi kple amadede dzĩ aŋtiɖiɖi kple bu yi ke alebe amebubu aɖe hã tsitre le mɔ la nu eye wodó awu dzĩ skuviaɖewo hã do awu dzĩ ke bubuaɖewo do awu yibɔ

Amewo sɔgbɔ le teƒe aɖe ale be amekukuɖaka le wo gbɔ. Wo le ku wɔm. Ame geɖewo do awu yibɔ ke wo katã wonye yevuwo. Ame aɖewo ɖɔ kuku ʋi ke ame aɖewo ɖɔ kuku yibɔ. Ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnu ɖe ƒe akɔme eye ameawo sɔgbɔ ati aɖe hã le woƒe dziƒo.

Zikpui teƒe etɔ̃ wole exɔ me alebe zikpui ɖeka la, ame ɖeka ko anɔ dzi, ɖeka hã la ame eve koe anɔ dzi, eye bubu ha la ame etɔ̃ koe anɔ dzi. Ekplɔ le zikpuiawo ƒe titina alebe le kplɔawo dzi la, agba li, ke atikutsetse le me. Àkpɔ glas kplu hã le kplɔa dzi alebe le kplɔa te la, agbalẽwo le te.

ame wɔametɔ̃ le dɔwɔƒea ke ame eve le nane ɖe asi wó ɖɔ kuku yiwo ke ame ɖeka dó asiwui yi ame ɖeka dó asiwui dzĩ ke wókatã wóle teƒaa

Ɖevi wome adre le nɔnɔmetata sia me ke wodo awu vovovowo abe gbemumu, dzi kple amadede vovovowo, amadede dzi le woƒe megbe ke wonɔ anyi ɖe ketifɔ dzi teƒe… ke nanewo le teƒea

Amewo le nɔnɔmetata sia me. Ŋu hã alo lɔɖi hã le afi ma yi ke ɖeka ƒe amadede nye gbemumu eye ɖeka ƒe amadede nye ʋi ke moto alo dzokeke ame aɖe hã le dzokeke la dzi wo le mɔmemidzraƒe la.

Amewo le afi ya. Wo sɔgbɔ ale be ame geɖe wodo awu yibɔ dzi kpla nyi. Ɖewo ɖɔ kuku eye ame ɖeka le awu dzĩ kple godi dzĩ me. Ke ame evelia le agbotɛ dzĩ kple awu dzofi me eye wòle nu kplɔm.

Ame aɖewo le ŋɔnudrɔƒe kea me ɖeka tsitre le ekplɔgã ŋutsi eye wokɔ yiƒe abɔ dzi. A Amerika aflaga hã le megbe na wo ke ame ɖeka hã le megbe na ame yi ke kɔ abɔ dzi ke glasi kplu le kplɔ dzi na ame aɖewo. Kɔmputa hã le kplɔ dzi na wo.

Ame aɖewo le ʋe ɖum, ke ale be ama ɖewo hã le ŋu ƒom, ama ɖewo bla ta, ke ɖewo ɖɔ kuku eye wo katã wole afɔ ƒuƒlu hele gagodo me hafi le ʋea ɖum.

Ame geɖewo le tsi kum eye amewo kɔ gagbɛwo kɔ da ɖe, aŋegowo hã le afi ma. Nyɔnu aɖewo kpa kɔ, kea me aɖewo do awu, ŋu aɖe hã va fi ma, nye tsikuŋu eye amewo le tsi kum.

Ame aɖewo tsitre eye ɖevi ɖeka le wo dome, ame ɖeka do awu dzɛ̃, ame ɖeka do awu yibɔ, ane ɖeka do awu tsakɛtsakɛ, alebe le woƒe megbe la, agbalẽwo li eye ɖevia nɔ nu kom, ke ɖevia nɔ awutewui me, eye wònɔ godui te ƒe godui hã me.

Amewo sɔgbɔ hele islamigbedoxɔ gã la ƒe ŋkume ke ale be ɖewo ɖɔ kuku, wodo awu ʋiwo, wodo awu dzɛ̃wo, eŋu wome etɔ̃ le teƒea eye amewo le dzidzɔ kpɔm.

Amewo nɔ anyi ɖe nuɖuƒe. Ke ɖevi ɖeka kɔ nuɖuɖu kɔ le nu me dem ne ame tsitsi ɖeka ametsitsia ɖɔ tsitsi eye ge hã le esi. Ɖevi la do awu blɔ kple ʋi le eme eye woƒo ɖa ɖe ta.

Ŋu wɔme eve wokpɔ afɔku ale be wodogo ke ŋu ɖeka ƒe amadede ye nye dzi eye Evelia ƒe amadede yeneye ʋi ke ale be ame aɖewo wo le woƒe ŋgɔ. Ame ɖeka do awu blɔ ame aɖewo hã le dzokeke dzi ke lɔɖi bubu aɖewo hã le eŋuawo ƒe ŋgɔ.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi eye wonɔ ta kom ne. Wonɔ ta kom nɛ kple takomɔ ale be ŋutsuvi le ta kom la ɖɔ kuku eye wonɔ ŋutsu si wo ta kom na la nɔ anyi ɖe zikpui yi ke eƒe amadede nye gbemumu dzi ke wokɔ avɔ ʋi tsɔ kɔme ne ŋutsu la eye ame si le ta la kom hã do awu ʋi.

Ame woame enyie le nɔnɔmetata ya me, ɖevi wome atɔ̃ ke ametsiwo ƒe ame ene, ametsitsi ya la bɔbɔ, enɔ ele nane ɖe asi ke ɖeviawo nɔ ekpɔm kea me ɖeka yi ken ye dada le ɖeve ɖe asi

Amewo ƒoƒu eye wole nusrɔ̃m ke ame ɖeka lé glasi blu ɖe asi yi ke nane le eme yi ƒe amadede nye dzĩ ke ɖeka hã gale anyi yi ke nane le eme yi ke ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi. Wo katã wodo awu ʋiwo sɔɔɔɔɔɔ.

Ame wome etɔ̃ le agble me ale be ati bubu aɖewo hã le woƒe megbe. Wo katã wonɔ nane wɔm le agblea alo atiku alo atiawo ŋu le abɔ la dzi. Ame ɖeka do awu yi ke menye gbemumu tsɛ o ke ame do awu yi ke nye gbemumu.

Nyɔnuwo le afi ya alebe ame ɖeka bla ta ke ame eve womebla ta o ke ame ɖeka hã ɖɔ kuku ke ame ɖeka lé gagbɛvi ɖe asi alebe ame ɖeka kɔ asi tsɔ eƒe nu ke ame ɖeka do awu blu, ame ɖeka do awu yi ke nɔnɔmetata alo amadede dzĩ hã le eme.

Indzinia aɖewo le dɔ wɔm le dɔwɔƒe aɖe alebe ame geɖewo ɖɔ kuku, kuku aɖewo le abe aŋkpaɖiɖi ƒe amadede ene. Ke ɖewo le ʋɛ̃, wodo dzi kple anyi hã eye amewo do afɔkpa hã.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi eye zikpui le yiƒe ŋkume. Foniwo le edzi eye wo le ŋuse na wo fonawo. Edo afɔkpa amadede aŋkpaɖiɖi ke alebe ekpla bagi hã eye le yiƒe megbea wo le nu wuwliwo dzram le afi ma le fiase la me.

nyɔnuviwo wole nubablɛwo siwo wodó atsɔ̃ na ɖe ta alebe geɖewo le kete vɔ me wóde dzonu kɔ nawo alebe wóle nyɔnufia ƒe afɔkpawo hã me afɔkpa ɖewo ƒe amadede hã le yibɔ

Ame aɖe bɔbɔ eye wòlé sola paneli ɖe asi. Lɔri ƒe batriawo hã nɔ eƒe megbe kpe ɖe moto batriawo ŋu. Galɔni aɖe nɔ eƒe megbe yi ke wònɔ blu eye ame aɖe hã tsi atsitre ɖe eƒe megbe ke wonɔ nu ya wo katã wɔm.

Amewo le afi ya eye wolé wo nɔewo ƒe abɔwo do ɖe dzi. Wole awudodo alo avɔtata dzɛ̃ kple blɔ me, ke alebe sola panel le ŋgɔgbe na wo. Eye le sola panel tea, ee payipu ɖe to ete yike eƒe amadede nye gbe mumu. Wole gbetome.

Ame aɖewo le afishia ke ame woameve wó nɔnyi ɖe bafa zikpi me ke ame ɖeka tsiatsitsre eye ameɖeka hã tsiatsitsre le awu blɔ me ke alebe wóle nanewo ɖe asi

Ame aɖewo kɔ woƒe vovo ʋetiʋi kɔ le fefefem le tsaƒu to kea me eve wo le sɔ dzi ame ɖeka le sɔ ƒe ŋku me eye ame ɖeka le megbe na sɔ hã ale be wo le fefefem.

Dziɖegbekaɖidɔwɔla aɖewo le dziɖegbe politsia ŋutsi ke ale be dziɖegbe kaɖi ŋuse ƒe emƒ yi ke woyɔna be e… transfɔma yi hã le ga ma ke ale be eka dzi le transfɔma ŋu. aŋŋtsiɖiɖi hã le transfɔma ŋu. ameawo do awu blu eye woɖɔ kuku eye wo le ŋgo aɖe me.

Ame geɖewo tso du bubu me gegem ɖe teƒe bubu. Ke wodo awu vovovowo eye wodo afɔkpawo hã. Ame geɖewo kɔ bagi ɖe asi. Ɖewo kpla bagi ɖe megbe alo dzime eye wole gegem ɖe teƒe aɖe.

xɔtulaɖewo le xɔtum eye wóle xɔtukpewo ɖe asi amaɖewo.ɖo kuku dzĩ amaɖewo ɖo kuku amgba ɖiɖi ke wodó awu blɔ ameve do awu blɔ ye ameɖeka le awu yi me wóle xɔtukpe la ɖom

Ame aɖe yi ke wonye Inginiawo tsi atsitre alebe ame ɖeka do awu dzɛ̃ ame woame ene wodo ku…wɔɖɔ kuku ʋi ke ame ene bubu hã woɖɔ kuku dzɛ̃. Ame mamleawo hã woɖɔ kuku yi ke woʋe amadede nye gbe mumu.

Makɖoni le agba me, sabala tsotoe hã le edzi, koklozi le exa, abladzotɔtɔe wɔme etɔ̃ le edzi ke watsɛ le agba me eye ami ble yike míeyɔna be flɔ hã le edzi. Amagbe gbemumu aɖe hã le edzi.

Amewo le dɔwɔƒe eye wodó awu dzɔkplatɛ ɖewo ɖɔ kukuyiwo eye ɖewo ɖɔ kuku blɔ amaɖewo hã woɖó kuku dzĩ amaɖewo le awu blɔ me ke amaɖewo le awu afi me

Ame aɖewo va dɔyɔlawo gbɔ. Dɔyɔlawo le awu ʋi me. Wo ame eve nɔ anyi ɖe kplɔ nu kea ame ɖeka le atsitrenu. Wo le nu ŋlɔm ɖe agbale madede aŋtsiɖiɖi me ke nyɔnuwo le woƒe vio ɖe asi.

Amewo yike nye yevuwo sɔgbɔ le ʋua ɖe me, kealebe atiglinyi le ŋgɔ nawo eyɛ ɖeka hã le megbe nawo ke wóle gbedadaƒo aɖe eyɛ teƒe si wóle la enye ave me tɔmgbi yike wóle

Afɔku aɖe dzɔ ale be, eya ƒo exɔ heflo ziŋgliwo le edzi. Atiwo hã kaka. Teƒea katã wɔ nyama. Akpɔ kabe ɖewo hã le teƒea ke atsi aɖewo hã le megbea ne.

Ame aɖewo va agbleme nukuwo ƒleƒe ke agblemenukuwo le afi ma abe; atɔtɔ, peya, mago, aŋutsi, tomatosi, able, gbɔble, atre kple agblemenuku bubu vovovowo.